Aanafaalama ohaya munu iinamweno oyindji, moka haya vulu oku tekula oondjuhwa, ondjuhwa odhina iiyemo oyindji yo ohayi yapo meendelelo, kutya otolanditha ondjuhwa yo yene, kutya otolanditha omayi, ohashi eta iiyemo meendelelo yo aakwashigwa taya ipandula woo.

Iikunino oyina iilonga oyindji mbyoka hayi pula gumwe uuhale eli moshikunino ena omunino gomeya tatekele, ena etemo tahelele taningi nawa pomakota giimeno yiwape okukoka yaandjuka yamanguluka ano.

Mokuti ohamu adhika iimeno oyindji moka mu na shimwe sha simana shoka ihaa shisi hashi ithanwa endombo. Endombo oshimeno shono hashi hupu poima pwaana omeya hashi hupile mokuti ashike ihashisi nande.

Aanafaalama oyendji otaya longo nuupu ngaashingeyi. Ihaya longowe koonyala dhayo ngaashi nale . Oyena omambakumbaku gokupulula omwapya gawo opo ya vule okukuna mo. Shoka sheya ningile oshipu okulonga kutya okupapula, okuhelela iha ya longowe nuudhigu oshoka evi olya pupalelwa.

Aanafaalama oyendji oye hole oku kuna iikwamboga. Iikwamboga oyo yimwe mbyono hayi eta iipumbiwa yolutu mbyoka yapumbwa okutunga po olutu mbyoka ya kolota mo momalutu getu . Iikwamboga oyili yasimana oshoka thimbo limwe aakwanezimo otaya li thimbo limwe otaya imonene mo iiyemo yawo mokulanditha.

Moshilongo omuna iinamwenyo oyindji yomokuti oonduli, ondjamba, oongolo nosho tuu. Iinamwenyo mbino ohayi adhika ashike mokuti moka muna ashike iinamwenyo, ihamu kala aantu. Aantu mba haya kala mo oomboka haya tonatele iinamwenyo mbyoka.

Aantu oyendji oye na iikulya mbyoka ya simaneka ye wete iiwanawa. Ondjuhwa, oshinamwenyo hashi tekulwa megumbo, shono hashi silwa oshipwiyu tashi pewa iikulya nomeya, tashi kalekwa pehala lya yogoka oshoka, oshi na onyama ombwaanawa lela, sho unene osha simanekelwa aayenda.

Oshilongo oshi na okuti, mokuti moka muna iinima iiwanawa hayi nana aatalelipo taa zi kondje yoshilongo. Ohaya e ta mo oshimaliwa moshilongo oshoka ngele taya ka talela po omahala ngono ohaya futu oshimaliwa shono tashi e ta mo wo elunduluko moshilongo.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno ya yooloka. Yimwe yomuyo kayi hole oonte dhetango, ihe ohayi tulilwa mo oolamba ndhoka odho oonte hadhi longo kolusheno lwoketango. Ohayi koko nduno yo tayi likolwa, opo aantu ya mone mo iiyemo yo taya ipalutha wo.

Aanafaalama oyendji oya huma komeho. Oyena uushina wawo wokupulula nenge wokuhelela iimeno yawo. Ihaya longo we nuudhigu koonyala dhawo oyoyene ya hepithe ethimbo oyena uushina hawu longo po iilonga meendelelo.

Ongombe oyili oshinamwenyo sha simana, oshinamwenyo ohashi tekulwa kaanafalama nenge momamgumbo. Oshinamwenyo shono shina oonzo niikulya oyindji. Hatu mono mo omahini, omagadhi nonyama ndjoka hatu vulu oku ipalutha nayo, yimwe tatu yi landitha tu imonene mo iiyemo.

Moshilongo omu na omahala haga monika nawa unene ngele wayi mokuti. Mokuti omo mono ho adha omiti mu na evi lya kukuta, mwaana omeya nomu na oondundu dhe etwapo komamanya omanene nomashona.

Aanafalama oyendji ohaya kunu iikwamboga, iiyimati nosho tuu. Omapungu ogeli ga simana. Oga simana oshoka ohaga ningi iikulya. Omapungu ohaga vulu okulandithwa ga ete po iiyemo. Omapungu ohaga vulu wo okupewa iimuna.

Iikunino oyi li poondondo dha yooloka. Iikunino yimwe oyi na iimeno kaayi hole oonte dhetango nenge hayi si po koonte dhetango, oshoka odhi na oonkondo. Ohayi ningilwa nduno omatala moka hamu piti ashike ombepo noonte dhetango oonshonanshona.

AaNamibia oyendji ohaya longo iilonga yokoonyala momapya, momapya oha muzi nee iikulya oyindji niilikolomwa oyindji omanuwa ,oofukwa, omanyangwa, iilya, oha yeyi longitha nee okupalutha oofamili dhawo nenge yimwe taya landitha yiimonene mo iiyemo.

Oshingulu oshili oshinamwenyo ha shi tekulwa megumbo nenge mo faalama, iingulu oha yi pewa ne okulya nomeya. Oha yi yogwa ne opo yi kale ya yela, oshingulu oshi na oshilonga, uuna sha dhipagwa, oha shi zi onyama ndjoka ta yi vulu okuliwa megumbo yo yimwe ta yi landithwa wo. Oha yi vala uungulwena, mboka ha wu vulu oku landithwa kwaamboka ya hala oku muna iingulu.

Oohi odhili dha simana opo nee wu kalekepo oohi dhi na uundjolowele oohi ohadhi tungilwa okandama ka tungwa nawa e tamu tulwa omeya taga kala haga opalekwa kehe ethimbo, tadhi peelwamo iikulya opo dhi kale dha paluka dhi vule okuliwa dho dhivule okulandithwa aantu yiimonenemo iiyemo.

Aantu muuyuni ohaya munu oohi. O

Aanafaalama oyendji oya ningi onkambadha opo ya tungile iimuna yawo iigunda yi li pa mu thika gwopombanda. Moka yi limo ya manguluka, kehe shimwe shi li moka kololo kasho, yo oha yi pewa ne iikulya yo ta yi pewa omeya, ya gamenwa wo nokiiyamakuti.

Okumuna oohi osho oshinima sha simana. Ohashi longo wo aantu nkene wu na okumuna oohi, tashi ku longo wo okukaleka po uukolele woohi. Oshi na wo omawuwanawa ogendji. Omawuwanawa ogo onyama yokulya nokulanditha oohi kutya odhi na omwenyo dhokumuna nenge oondhi dha koka dhokulya wi imonene mo iiyemo yoye.

Omilonga nomatondokelo gomeya oga simana moshilongo oshika oha ga kwathele iinamwenyo yomokuti nuudhila. Moka yimwe omo hayikala ta yi mbwindi yo tayi nu woo oshoka ogo omeya ge li popepi nayo.

Moshilongo omuna okuti, moka to a dhika iiyamakuti, yimwe mbyoka hayi I thanwa ooyene yokuti ngaashi onkoshi. Onkoshi oyili oshinamwenyo hashi tilika sho oshina oshilonga paunongononi.

Oohi odhili shimwe shomiinamwenyo hadhi tekelwa sha simana. Opo wu kaleke oohi dhoye dhina uundjolowele ohadhi fulilwa okandama taka kala koopalekwa kehe ethimbo muna omeya ga yela. Ohadhi pelwa mo iikulya opo dhikale dha paluka dhi vule okuliwa dho dhi vule okulandithwa yi imonene mo iiyemo.

Aazeko ohaya longitha omashina goshinanena. Okuteta po omwiidhi aantu ohaya longitha omashina, ihaya kambadhala we koonyala. Omwiidhi ohagu tetwa po tagu gongelwa tagu mangwa omundu, ngoka hagu landithwa po kaanafaalama mboka yena iimuna yaana shoka tayi li.

Mokuti ohamu adhika omamanya ga yooloka ngoka gamwe ge eta po oondundu oonenene, gamwe oge eta po oondundu oonshona. Omamanya oga simana kaanongononi mboka yi ilongela uunongo womamanya. Opu na ngoka haga kuthwa po ga ka landithwe ge ete iimaliwa moshilongo.

Mokuti oto adhamo omiiti ominene nene dha yolokathana. Otwa adha wo omilondo, oondundu nomamanya. Omiiti dhomokuti ohadhi hupu nuudhingu. Oshoka kamuna omeya. Ndi inekelwa odhina omiidhi dhaya muule.

Aanafalama mikunino yawo omuna iimeno mbyoka yahole oonte dhetango odhindji nenge yahole ombepo oyindji, iimeno yayo oha yeyiningile ne omatala gena nga umbululu wokupita okambepo okashona mo muna nga umbululu wokupita oonte dhetango oshona.

Iikunino oyindji oyili pondondo yopombanda lela, iikunino yina omiinino dhomeya tangazi mombanda yo iikunino yina wo omatala yasikila iimeno kayitsepo koonte dhetango oya tulilwamo oolamba dhoka hadhilongo kolusheno lwetango.

Mokuti oto adhamo iiyamakuti oyindji ya yooloka mono mwa kwatelwa onduli. Onduli ohayi li ashike iimeno ano ohayi li ashike omafo ihayi li onyama nande nande. Oyili oshinamwenyo oshinambili.

Oku muna oohi shimwe woo shomiinyangadhalwa yaantu ayehe muuyuni. Oohi odha pumbwa okandama kayela, ko okatungwa nawa okuza mevi. Oohi odha pumbwa omeya gayela, oohi ohadhi pewa iikulya kehe ethimbo opo dhi wape dhipaluke, dhi vule okuliwa, dho dhi vule okulandithwa aantu yamone mo iiyemo.

Oshilongo oshina oonzo odhindji dhomeya, moka twadhamo omadhiya, ondama, nomilonga, unene odhili shasimana kimuna, okunwa kimuna ngele tayinapa nokaantu wo mboka yahena oma kwatathano ngomeya nana ngeli popepi.

Aanafaalama oyendji oye na iikunino yopondondo yopombanda moka iikunino yawo ya longwa niilongomwa oyindji. Iimeno yawo oya siikilwa nomatala yo ihayi mono oonte dhetango, ihe ohayi minikilwa koolamba ndhoka hadhi longo kolusheno loketango.

Omahala gomainyanyudho omahala gamwe geli ga simana. Omahala ngano ohaga gongele aantu pehala limwe alike, yo tayi imonene mo iiyemo yawo ooyene yahala moku landitha iinima mbyoka yili po, kutya iikunwa, kutya iikulya.

Oshilongo osha humu komeho, aantu nale nale oyali haya longo noonyala dhawo. Ihe mongashingeyi aanafalama ohaa longitha omambakumbaku oku pulula omapya gawo. Shoka sheya ningila oshipu opo iilonga yawo yipwe mbala.

Iikunino oyindji oyi li pondondo yopombanda mpoka inaa pu pumbwa wu ende wu na shoka to tekelitha iimeno yoye, ihe ofaalama ayihe oya kondekwa kominino dha kwatakanithwa dhi na uumbululu wokushasha iimeno omeya, opo yi wape yi koke yo ya gandja wo ompito yomunafaalama e ende mo.

Moshilongo omu na omikalo odhindji dhoku imonena iipalutha osho wo iiyemo. Aantu ohaya nete oohi , ha ya longitha oonete nenge uundjolo. Oohi ndhono aantu ohaya ka lya komagumbo, ngele odhindji unene, ohaya landitha.

Oohi odhili odho dha simana moshilongo. Odhina onyama ombwaanawa, yo oyina iitungithi oyindji mbyoka ya pumbiwa molutu. Aantu ohaya kameta oohi nee nenge yamwe ohaya tekula oohi, haye dhi tekulile okulya nenge oku landitha yi imonenemo iiyemo.

Aanafaalama ohaya teya iilikolomwa oyindji mbyoka haya kunu. Moka haya likola mo iilya, omapungu, omatanga, omakunde, oofukwa nosho tuu. Ohaya li nee, taya palutha omaluvalo gawo, yimwe taya landitha yi imonene mo iiyemo.